Nxa bekhona abantu abangahlatshwanga i jekiseni yokuthi bavikeleke kumkhuhlane wogubhane lwe covid 19 bayanxuswa ngabezempilakahle ukuthi beze bazohlatshwa lawo ma jekiseni masinyane.

Abezempilakahle bavame ukugqoka impahla ezibavikelayo ezivala umzimba wonke lezivala lamakhala ikakhulu nxa beselapha umuntu olomkhuhlane omemetheka kalula ofana laboCovid 19 laboEbola.

Odokotela nxa bengena ezindlini zokuhlinzela, bayagqoka iziqoko ezibavikelayo, bavale amakhala kanye lamehlo besebegqoka lamagilovisi.

Abantwana abancane kufanele behajiswe esibhedlela ngemva kwenyanga eziyisithupha bethontiselwa esibhedlela, okwenzela ukuthi bavikeleke umikhuhlaneni.

Impilakahle yabantwana iqakathekile njalo kumele inakekelwe. Abantwana kumele befundiswe ukuthi begeze izandla ngazo zonke izikhathi njalo bexubhe lamazinyo abo.

Abantwana abancani kufanele benakekelwe impilakahle yabo. Omama abalabantwana kumele bekhuthale ukubahambisa esibhedlela beyobahlabisa amajekiseni afaneleyo.

Endlini yokuhlinzela izigulane kulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngabodokotela. Uthola kulezigelo kumbe imitshina eyenelisa ukubona ukutshaya kwennhliziyo komuntu.

Odokotela kufanele bagqoke impahla ezibavikela emkjuhlaneni. Ikakhulu nxa beselapha isigulsne, esilomkhuhlane omemetheka masinyane.

Impilo yabantwana kufanele iqakathekiswe kakhulu omama abalabantwana abancane kufuze benanzelela ukuthi bayabahlabisa amajekiseni afaneleyo ukwenzela ukuthi bavikelwe emikhuhlaneni.

Abantu kuqakathekile kakhulu ukuthi balandele izixwayiso abazinikwa ngabezempilakahle. Nxa kufanele bayehlatshwa amajekiseni kufanele benze njalo.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bayehlolwa ngabomongikazi labodokotela ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi umntwana osesiswini uhlezi kuhle njalo akulalutho olungaphambanisa umntwana lo.

Kulemikhuhlane etshiyeneyo esibhahile kulezi insuku ,kuyadingeka ukuthi abantu bahambe kuyebonakala behlolwe ukuthi abalayo leyo mikhuhlane.

Izakhamizi kuviki elidlulileyo bezihlolwa zivakatshelwe ngabezempilakahle bebahlola imikhuhlane efanana labo tshukela obp kanye lengculaza.

Nxa kulemikhuhlane ememethekayo abantu bayakhuthazwa ukuthi balalele izixwayiso abazinikwayo ngabe zempilakahle. Nxa kufanele beyehlatshwa amajekiseni kufuze benze njengokulaywa kwabo.

Abantu abadala bayakhuthazwa ukuthi bahambe bayehlatshwa amajekiseni abavikela emikhuhlanerni wecovid 19 ngoba yibo abangahlaselwa ngumkhuhlane lowu.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bezinakekele njalo benanzelele ukuthi lapho abahlala khona bahlala behlanzekile kungabe kuse zindlini zabo kumbe kungabe kusemisebenzini lapho abasebenzela khona.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bageze izandla ngazozonke izikhathi. Ngemva kokusebenzisa isambuzi kumbe umuntu engaxhawula abantu abanengi kufanele ageze izandla ukwenzela ukuthi amagcikwane afe.

Ngenxa yemikhuhlane ebimemetheka ngokushesha abezempilakahle bathole izigqoko ezokuthi bavale imizimba yabo yonke ukwenzela ukuthi bengathathi leyo mikhuhlane.

abantu kumele bageze izandla zabo ngaso sonke isikhathi nxa umuntu eqeda kusebenzisa isambuzi kumbe eqalisa ukudla kuyinto enhle ukuthi ageze izandla ukwenzela ukuthi abulale amagcikwane angabe esezandleni

Abantu bemaphandleni bayaludinga usizo lukahulumende ukuthi bayakhelwe izibholane lapho abangathola khona amanzi ahlanzekileyo, ngoba basuke basebenzise amanzi asuka emadamu.

Ezikolweni zabantwana abancane kufanele kube lendawo ezilamamanzi lapho abagezakhona izandla nxa bephuma ezambuzini kumbe beqeda ukudla.

Umuntu wonke odinga usizo mayelana ngempilakahle yakhe kulilungelo lakhe ukuthi aluthole lolu sizo ancediswe ngendlela efaneleyo.

Abantu bavame ukuhamba esibhedlela nxa bengezwa kuhle. Abavamanga ukuhamba kuphela besiyadinga ulwazi, mayelana lemikuhlane etshiyeneyo. Yikho bezemphilakahle bebabhodela bebafundisa.

Abantu bonke ikakhulu abantwana abancane balelungelo lokubana bathole usizo ngezempilakahle abazali abalabantwana bayakhuthazwa ukuthi babahambise eZibhedlela bayethola amajekiseni afaneleyo angabavikela emikhuhlaneni

amanzi ayimpilo ngakho abantu kumele banathe amanzi ngazo zonke izikhathi njalo banathe amanzi asuka endaweni ezihlanzekileyo

Kulilungelo lawowonke umuntu ukuba athole uncedo ngezempilakahle. Yikho abezempilakahle besenza imikhankaso bebhodela abantu bebafundisa njalo bebahlola ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle bayabhodela izakhamizi .Behamba bezifundisa ngemikhuhlane esihlalsela imizimba yabantu kulezinsuku .Lokuthi bangazivikela kanjani kuleyi imikhuhlane.

Abantu ikakhulu abahlala endaweni zemaphandleni , bayakhuthazwa ukuthi banathe amanzi avelela endaweni ezihlanzekileyo. Benganathi amanzi angcolileyo ngoba bengahlaselwa ngomkhuhlane wesihudo.

Abantu abanengi bavame. ukuhamba esibhedlela sebegula . Abakuthandi ukuhamba esibhedlela ukuthi bayehlolwa nje kungela lutho olubi emzimbeni yabo .

Abantwana abancane bayahlatshwa amajekiseni ukubavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo efanana labondingindi. Lokhu kwenziwa ngoba imizimba yabo ingakaqini ekutheni izilwele yodwa emikhuhlaneni.

Impilakahle yabantu iyaqakathekiswa kakhulu. Bekulo mhlangano omkhulu okade uyenzwe ngabezempilakahle bekhankasela amalungelo abantu ngezempilakahle.

Abezempilakahle bajayele ukuyenza imikhankaso behambela izakhamuzi bezihlola imikhuhlane etshiyeneyo. Efanana lemikhuhlane yetshukela.

Abezempilakahle bayaqakathekisa kakhulu impilakahle yabantwana abancane. Yikho kwesinye isikhatni ubathola, sebebhoda. besenza imikhankaso. Behlaba, abantwana amajekiseni.

Abantwana kumele benakekelwe kakhulu kundingeko zabo zonke. Kulicala ukuthi umzali alethe umphefumulo emhlabeni aqede engasawunakekeli

Ngenxa yobunzima bempilo yakulezinsuku. Lapho imisebenzi etholakala nzima, abantu sebevame ukuhlaselwa yimikhuhlane yengqondo ngenxa yokucabanga kakhulu.

Ungabe ukhathazekile engqondweni yakho, kulolutho olukuhluphayo? Sebekhona odokotela abakhangela ngezengqondo, uyenelisa ukuhamba uyexoxisana labo.

Izihlobo zethu ezigula ngomkhuhlane wengqondo kufanele sizisekele kakhulu sibone ukuthi siyazi hambisa ziye ezibhedlela ezibona ngezengqondo ukwenzela ukuthi ziyethola usizo

Abantu abango baba bavame ukuhlaselwa ngumkhuhlane wengqondo izikhathi ezinengi lokhu kungoba obaba abenelisi ukuphumisela imizwa yabo phandle bayafela ngaphakathi kuze kucine sokubahlasela engqondweni.

Kufanele izihlobo zethu ezihlaselwa ngumkhuhlane wengqondo sizinakekele nxa singenelisi ukuhlala lazo emakhaya sizihambise eZibhedlela lapho okugcinwa khona abantu abala lowo mkhuhlane.

Izigulane nxa zivakatshele esibhedlela, omongikazi bafike baqale ngokubahlola iBp zingakabonwa ngudokotela.

Ezibhedlela zindawo ezihlanzekileyo kakhulu Uthola kuhlanyelwe amaluba kwathanyelwa kwabakuhle kwahlanyelwa lontshani obuhle obuluhlaza obuqunywe kuhle

Izidlu lapho okuhlala khona izigulane esibhedlela kufanele zingcinwe zihlanzekile lengubo abazisebenzisayo kumele ziwatshwe ngazo zonke izikhathi.

Nxa uvakatshela esibhedlela kulezi insuku, kumele uhambe ugqokile wavala amakhala akho ngemask ukwenzela ukuthi ungatholi imikhuhlane le esimemetheka lula.

Ezibhedlela kuyakhuthazwa odokotela labomongikazi ukuthi baphange bahlikihle imithi echithekela phansi ukwenzela ukuthi ingathintwa yizigulane.

Ukuvakatshela ezibhedlela ngaso sonke isikhathi kuqakathekile lokhu kwenza ukuthi nxa umuntu elomkhuhlane othile uphange ubonakale ubusuyelatshwa masinyane

Izibhedlela zonke kuqakathekile ukuthi zibe lezitulo ezifuqwayo. Ukwenzela ukuhi nxa sekulezigulane ezingenelisi ukuhamba. Zihlaliswe lapho. Zifuqwe, besezihanjiswa, kudokotela.

Egumbini labo dokotela lapho abahlolela khona izigulane kukhona umbheda akulalisa kiwo nxa efuna ukukuhlola abone ukuthi umkhuhlane wakho ungaphi .

Izibhedlela kufanele kube zindawo ezigcinwa zihlanzekile ukwenzela ukuthi izigulane ezibuya lapho zingathathi amagcikwane angabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke.

Omama ubathola sebebobotheka nxa sebethwele ingane zabo ezandleni. Basuka bakhohlwe ubuhlungu abadlule kibo ngesikhathi behelelwa.

Ngokwanda kolwazi lwetechnology sekulemitshina eyehlukeneyo ezibhedlela ekwazi ukuhlola izifo ezitshiyeneyo ibone okungaphakathi komzimba womuntu lalapho okulomkhuhlane khona.

Abezempilakahle ngenxa yokuswela isikhathi, bayafaka amagwaliba kumbe amaphetshana alemifanekiso ezibhedlela atshengisa imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu, ukwenzela ukuthi abafikayo lapha bazibonele leyo mifanekiso.

Abafundi abasema university abaqeqetshela ukuba ngomongikazi labo odokotela uhle ubabone ngokugqoka amajazi abo amhlophe nke.

Emalabholatoli yikho lapho okuphekwa khona imithi lama philizi atshiyeneyo leyi esiyibona isifakwe emashelufini isithengiswa emafamasi.

Abantu abatsha bayakhuthazwa ngokuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngokusebenzisa indlela ezifanana lejazi lomkhwenyana.

I COVID 19 ngumkhuhlane obulele abantu abanengi ngomnyaka ka 2019. Abantu bebengasavunyelwa ukuhamba esibhendlela bengafakanga izifonyo emakhaleni ngenxa yalowo mkhuhlane

kwesinye isikhahi umntwana uyazalwa insuku zakhe zokuthi azalwe zingakafiki sekulemitshina lapho umntwana ancediswa khona ukuthi aphefumule uyafakwa phakathi lapho aye aze afike isikhathi sokuthi aphumele ngaphandle

Ezibhedlela izinto ezifanana lamajekiseni lezinye nje izikhali kulendlela yazo ezigeziswa ngayo ukwenzela ukuthi nxa sezisetshenziswa kwesinye isigulane zingathelelani amagcikwane.

Akhona amayunivesithi alungiselwe ukuthi afunde abafundi labo abafisa ukuba ngomongikazi kumbe ukuba ngodokotela kuphela.

Izibhedlela zonke kufanele kutholakale imota okuthiwa yi ambulensi ethwala izigulane izigijimisela esibhedlela ngokushesha.

Ezibhedlela kufanele kube lezitulo lapho okuhlala khona izigulane zisamelele ukubonwa ngudokotela ukwenzela ukuthi zingami isikhathi eside.

Isigulane nxa sisiya yelatshwa esibhedlela kufanele sihambe sithwele ibhuku lapho omongilazi ababhala phansi ukuthi sibulawa yikuyini

Ezibhedlela ezinengi, kuvame ukuba lamabhakane duzane lesango lokungena atshengisa usizo lonke olutholakala kulesosibhedlela

Isikhona imitshina encedisa ukuthi kubonakale ingaphakathi yomuntu odokotela besebesazi ukuthi umuntu lo ubulawa yiwuphi umkhuhlane abasencediseka

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bebahambise esibhedlela ukwenzela ukuthi bayothola amajekiseni abo afaneleyo abavikela emikhuhlaneni eminengi.

Ezibhedlela kulezindlu ezitshiyeneyo ezisetshenziswa yizigulani omama abazithweleyo kulendlu yabo abafaka khona bodwa kuthi lalaba abelemkhuhlane etshiyeneyo ehambelanayo bafakwa bodwa

Abantwana abancane balamabhuku abo esibhedlela lapho omongikazi abakhangela khona ukuthi sebehlatshwe waphi amajekiseni. Omama bayakhuthazwa ukuthi bawagcine kahle lawo mabhuku.

Zikhona izindlu ezibhendlela ezilungiselelwe izigulane ezigula kakhulu ezingeke zibiselwe emakhaya odokotela labomongikazi bayabe befuna ukuzihlola bezibona nsukuzonke zize zisile lezo zigulane

ezibhedlela kufanele kubelendawo lapho izigulane ezihlala khona zisamelele ukuthi zibonwe ngu dokotela ukwenzela ukuthi zaingami isikhathi eside

Odokotela sebekhona abaqeqetshela ukwelula abantu amathambo ikakhulu labo abawela engozini zemota besebesiba lokugogeka okuthize.

umama ozithweleyo nxa engavakathela esibhedlela omongikakazi bavame ukumhlola i BP ukwenzela ukuthi babone ukuthi ayikwelanga kumbe ayehlanga kakhulu

Isibhedlela esikhulu sase Rwanda siyakhiwe ngobunono obukhulu sihle kakhulu izakhiwo zakhona ziyamangalisa

Izihedlela yindawo okufanele zigcinwe zihlanzekile ngoba kulabantu abanengi ababuyayo khonapho sokungenzeka kumemetheke imikhuhlane nxa zingasagcinwanga zihlanzekile.

Izibhedlela zonke kuqakathekile ukuthi zibe lama ambulensi. Ama ambulensi ayasiza kakhulu ekugijimiseleni izigulane esibhedlela ngokuphangisa.

Uhulumende wase Rwanda uyakhe isibhedlela esitsha ukwenzela ukuthi izakhamuzi zingahambi umango omude zisiyadinga usizo.

Isigaba omama abadlula kiso kusukela ekuzithwaleni, kuze kuyefika esikhathini sokuthi babelethe , yisikhathi esinzima kakhulu. Kodwa kusuka kubemnandi nxa esephethe usane lwakhe ezandleni.

Uhulumende wase Rwanda useyakhe izibhedlela ngobunengi bazo ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo mayelana ngezempilakahle endaweni eziseduzane labo.

Odokotela nxa kulemitshina emitsha ethengiweyo esibhedlela bayabuthaniswa ngulo okwaziyo ebafundise ukuthi umtshina lo usetshenziswa njani.

Umsebenzi wabodokotela usulula kakhulu kulezi insuku , odokotela abasahlupheki ukuthi babone ukuthi isigulane sibulawa yini , bayasifaka kuphela emitshineni , umtshina yiwo osuzatsho ukuthi umuntu ulo mkhuhlane wuphi

Ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi uyayithola yonke imihlobo yemithi ongayicabanga, akulasifo esingaswela iphilisi kumbe umuthi ongaselapha lapha.

abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bagqoke ama mask nxa bevakatshela ezibhedlela ukwenza ukuthi kuvikeleke ukumemetheka kwemikhuhlane

Omama bayakhuthazwa ukuthi bahambe bayehlolwa imikhuhlane efanana labomvukuzane, ehlasela kakhulu esibelethweni sabomama.

omama abazothweleyo bayahlolwa umkhuhlane we BP ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ayikhwelanga kakhulu ngoba iyingozi kakhulu emntwaneni osesiswini

Umkhuhlane wemvukuzane kufanele ukuthi umuntu engezwa elempawu zakhona agijimele esibhedlela masinyane ukwenzela ukuthi ulatshwe ungakamemetheki emzimbeni.

Esibhedlela kulomtshina osetshenziswa ngabodokotela oyenelisa ukubona ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya kuhle na. Inhliziyo yomuntu ingama ukutshaya, lumtshina uvame ukwenza umsindo.

Imvukuzane ngumkhuhlane osubulele abantu abanengi kakhulu umkhuhlane lowu kufanele ubanjwe masinyane ngoba ungaphuza ukubonakala uyamemetheka ugcwale umzimba wonke

Umkhuhlane wemvukuzane ngumkhuhlane suqede abantu abanengi kakhulu kufanele ukuthi umuntu engabona izitshengiselo zalowo mkhuhlane agijimele esibhedlela ngokuphangisa.

Umkhuhlane wemvukuzane kwesinye isikhathi welapheka lula ngemithi yesintu. Bakhona abakwaziyo ukuyisebenzisa, bawelaphe umkhuhlane lowu uphele du.

Kuqakathekile ukuthi abantu ikakhulu abangomama bahambe bayehlolwa imvukuzane .Esikhona kulezi insuku nsuku esivame ukubahlasela emlonyeni wesibeletho.

Kukhona umtshina omongikazi abawugqokisa umuntu esandleni osetshenziswa ukuthi uhlole ukuthi i B.P yomuntu iyehlile noma iphezulu.

Omama kufuze bavakatshela esibhedlela bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane osuvame ukuhlasela kakhulu omama esibelethweni.

Ezinye impawu zomkhuhlane wemvukuzane ubonakala ngomuntu oselesikhumba esilamaqhubu njalo isikhumba sesibomvu okwegazi

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu. Ukuthi badle ukudla okufaneleyo. Benqabe ukuthatha izinto ezifana, lezidakamizwa. Lezinto ezifana leziwiji, kumbe utshwala.

Abantu abanengi bayakwesaba kakhulu ukuhlatshwa amajekiseni . Uyathola umuntu omdala esecimezile esevale amehlo engafuni ukubona uMongikazi emhlaba .

Imvukuzane ngumkhuhlane oyingozi kakhulu kufanele ukuthi umuntu engezwa elempawu zalo mikhuhlane aphangise ayehlolwa uyelatshwe kusese masinyane

Imvukuzane ngeminye yemikhuhlane esithwalise nzima kakhulu abantu kulezi insuku kodwa umkhuhlane lowu ungaphanga ubonakale kulakho ukuthi uwelapheke

Omama sebevame ukuhlaselwa ngumkhuhlale wemvukuzane emabeleni kumbe esibelethweni. Ngakho abezempilakahle bayabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlolwa ukuthi abalawo yini lowo mkhuhlane.

Imvukuzane ngumkhuhlane omubi kakhulu ungaphuza ukubonakala uyaphanga umemetheke umzimba wonke ungasalapheki

Odokotela bavame ukubabanengi nxa besendlini eyokuhlinzela isigulani, bayabe bencedisana bebonisana ukuthi bangasisiza njani lesisigulani.

I technology iqakathekile kakhulu, sekulemitshina etshiyeneyo encedisa odokotela ukuthi bathathe igazi lomuntu beyelihlola bebone lapho okulomkhuhlane khona.

Ezinye impawu zemvukuzane zihlanganisela ukulunywa eskhumbeni. Kumbe ukutshintsha kwesikhumba sibebomvu gebhu angathi ngumuntu olunyiweyo yisibungu .

Imvukuzane ehlasela isibeletho sabomama isivamile kakhulu ngakho kuqakathekile ukuthi omama bahlale bahambe emtholampilo bayehlolwa izibeletho zabo.

Nxa ungezwa inhliziyo yakho itshaya kakhulu ,gijimela esibhedlela ngokuphangisa. Uyehlolwa ngabodokotela ukwenzela ukuthi babone ukuthi awula sifo senhliziyo na.

Abantu abasebenzela ema laboratory kufanele bagqoke amagilovisi ezandleni ngazozonke izikhathi ukwenzela ukuthi bazivikele ngoba eminye imithi iyingozi bengayibamba ngezandla zabo.

Ezibhedlela balokungamagajana okucane abakusebenzisa nxa befuna ukuhlola igazi lomuntu kumbe umchemo. Bayafaka phakathi kulawo magabha besebehambisa lapho okuhlola khona.

Ezibhedlela sekukhona imitshina yonke eyemihlobo etshiyeneyo. Imitshina le ngobunengi bayo iyakwazi ukuhlola ibone umkhuhlane emzimbeni womuntu.

Ulwazi lwethekhinoloji solwenza impilo zabantu zibelula kakhulu kanye lezabodokola ngoba sokulemitshina eminengi eyenelisa ukubona umkhuhlane osemzimbeni womuntu ngesikhatshana esincane.

Emalaboratory basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukuhlola izinto ezifanana legazi kumbe umthambiso ukuze babone umkhuhlani osemzimbeni womuntu.

Ema laboratory yindawo lapho okuhanjiswa khona umthambiso yabantu kumbe igazi ukuze kubonakale umkhuhlane ongabe usemzimbeni womuntu

Imisebenzi yama laboratory yikuhlola izinto ezifanana lemthambiso yabantu kumbe igazi ukuthi babone umkhuhlane ongabe usemzimbeni walowo muntu.

Emalabhorithori balamagabha abo amancane lapho abafakela khona amasampula alokhu abafuna ukukuhlola. Sokungaba yinyama eyabe ithethwe emzimbeni womuntu kumbe igazi noma umthambiso.

Emalabholitholi yikho lapho okuhlolwa khona imikhuhlane esemizimbeni yabantu. Kusetshenziswa imichemo kumbe igazi labo kufakwe emagabheni.

Omama abazithweleyo kufanele bahambe esibhedlela ngaso sonke isikhathi bayehlolwa kubonakale ukuthi umntwana uphefumula kuhle yini esiswini.

Kulemikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle. Inxusela omama abalabantwana abancane, ukuthi babahlabise amajekiseni. Ukwenzela ukuthi bevikeleke emikhuhlaneni ehlasela abantwana.

Umama osanda kubeletha, omongikazi bayamfundisa ukuthi usane oluncane lunakekelwa njani .Njalo lendlela amunyiswa ngayo.

Kwezinye izibhedlela uthola izigulane Sezigcwele phamu ezindlini Sokungasela mibheda abanye sebelala phansi. Uhulumende uyagqugqizelwa ukuthi athengele izibhedlela imibheda Kanye lezinto ezaneleyo.

Odokotela bayanakekela kakhulu omama abazithweleyo. Bayasebenza kanzima nxa sokufika isikhathi sokuthi babelethe. bebasiza ukwenzela ukuthi khonke umama lomntwana bengalahlekelwa ngumphefumulo.

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana esibhedlela bayehlatshwa ukuze bevikeleke emkhuhlaneni osukhona ohlasela abantwana owendingindi.

Zikhona insimbi ezisetshenziswa ngabodokotela bamazinyo, ukulungisa labo abalamazinyo angaqondanga kumbe abalamazinyo alezixhenxe.

i technology ilusizo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu kwezempilakahle iyanceda ukwelapha imikhuhlane kanye lokuyibona kusase masinyane

Kulezikhali ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela. Izikhali lezi ziyageziswa zingakasetshenziswa kwesinye isigulani.

Izikhali ezisetshenziswa ngabodokotela esibhedlela kufanele zihlanzwe zigeziswe ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi nxa sesisetshenziswa kwesinye isigulane esilandelayo singathathi amagcikwane.

Izikhali ezifanana lensimbi ezisetshenziswa ngabodokotela bamazinyo nxa bekhipha abantu amazinyo abolileyo kufanele zihlanzwe ngendlela eqondileyo zingaka setshenziswa kwesinye isigulane futhi.

Ulwazi lwe technology solwenze imisebenzi yabodokotela yaba lula kakhulu esibhedlela sekulemitshina ekwaziyo ukuhlola ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya kuhle kumbe cha.

Izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ezibhedlela kulezi insuku, ziyenza umsebenzi wabo dokotela ubelula kakhulu ngoba bayenelise ukuthi babone umkhuhlane emzimbeni wesigulani.

Ulwazi lwe thekhinoloji solwenze lwaba lemitshina ehlukeneyo ezibhedlela. Eminye iyenelisa ukuhlola ibone ingaphakathi yomuntu eminye njalo ngeyokuhlola ibone ukuthi umzimba womuntu utshisa okungaka nani.

Omama abalezisu ezinkulu uthola sebefake amabhanditshi babhanditsha izisu zabo ukwenzela ukuthi zibohle zibuyele phakathi

Esibhedlela uthola yonke imitshina yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo , kukhona imitshina esetshenziswa ukuhlola o BP , kukhona njalo esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane efana labotshukela

Zinengi izincediso ezisetshenziswa esibhedlela. Ezokuncedisa labo asebesehluleka ukuhamba, kumbe abalenyawo zabo ezibuhlungu.

Insimbi ezisetshenziswa ngodokotela ezibhedlela kufanele zihlanzwe ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi izigulane zingathelelani imikhuhlane.

Ukwanda kolwazi lwethekhinoloji soluyenze kwaba lemitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela. Imitshina leyi yenza umsebenzi wabodokotela ubelula kakhulu.

Odokotela bamazinyo balensimbi zabo ezitshiyeneyo abazisebenzisa nxa begezisa amazinyo abantu kumbe bekhipha umuntu olezinyo elibuhlungu loba elibolileyo.

Kwesinye isikhathi umuntu uyathi engalimala unyawo kumbe aqamuke uyaphiwa izincediso zokuhamba esibhedlela ukwenzela ukuthi ahambe lula.

Insimbi ezisetshenziswa ngabodokotela kufanele zigeziswe ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi nxa sezisetshenziswa kwesinye isigulane, kungathelelwana imikhuhlane.

Endlini lapho okuhlinzelwa khona izigulane, uthola kulemitshina ehlukeneyo, kukhona njalo lezibane eziiķhanyisayo ukwenzela ukuthi udokotela ohlinzayo abone kuhle.

Izikhali ezisetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela zinengi kakhulu. Ezinye yizigelo ezisetshenziswa ukuhlinza abantu.

Ulwazi lwethekhinoloji soluyenze kwaba lemitshina eminengi ehlukeneyo ekwazi ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Kukhona eyokuhlola itshukela, eyokuhlola iBP kumbe lokutshisa komzimba womuntu.

Odokotela bamazinyo balensimbi zabo abazisebenzisayo nxa begezisa amazinyo kumbe bekhipha umuntu olezinyo elibolileyo.

Imitshina esikhona kulezi insuku ezibhedlela isiyenza umsebenzi wabodokotela ubelula kakhulu, ngoba ihle iphange ibone lapho okulomkhuhlane khona, emzimbeni wesigulane.

Ukwelatshwa kulezinsuku sekulula kakhulu odokotela bayafaka isigulane emtshineni ngasi khatshana nje kuyabe sokuphume impumela yokuthi sibulalwa yini

Sokulemitshina ehlukeneyo kulezi insuku esetshenziswa emalaboratory. Sokukhona okuthiwa ngama microscope lawo asetshenziswa ukubona amagcikwane amancinyane esingeke siwabone ngelihlo .

Amaphilisi akulezi insuku alemibala etshiyeneyo uthola yonke imbala ongayicabanga obomvu olithanga oluhlaza loba oyi pink.

Akhona amafutha atholakala ezitolo zemithi asetshenziswa ukugcoba ikakhulu ebantwini abalesikhumba esilumayo. Lawo mafutha asebhokisini elilombala omhlophe lolithanga.

Odokotela kufanele bagqoke amagilovisi, ngazozonke isikhathi nxa beselapha izigulane. Ukwenzela ukuthi bengathathi imikhuhlane.

Akhona amaphilisi atholakala emapharmacy awokusiza abantu abalesifo senhliziyo. Amaphilisi lawa atholakala egabheni elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka.

Ezitolo zemithi lamaphilisi. Uyawuthola umuthi ongakusiza. Nxa uphethwe yisisu. Kumbe ulesihudo. Lawamaphilisi, ayakukhulula.

Ezitolo Zemithi kutholakala imithi eyelapha imkhuhlane etshiyeneyo akhona amaphilisi anathwayo ayelapha imkhuhlane engabonakaliyo eyabe ingaphakathi komzimba womuntu besokusiba khona lamafutha ahlasela isikhumba somuntu umuntu angawathatha awagcobe esesiba ngcono

Eminye yemithi yakulezinsuku iyingozi kakhulu kufanele ukuthi abantu abalabantwana bananzelele bengayifaki egcekeni lapho abantwana abangayinyelela khona.

Kulezi insuku sekulamaphilisi lemithi eminengi, encedisa imikhuhlane etshiyeneyo, engatholakala ebantwini. Akhona amaphilisi, ancedisa ukwehlisa izinga lamafutha elisemzimbeni womuntu.

Abantwana abancane abanathiswa yiloba yiwuphi umuthi, balayo imithi elungiselelwe bona elingene iminyaka yabo.

Kulezi insuku sokulamafutha abomama ayenza ukuthi ijabu labo libelihle, ungabe ungumama ukhathazwa ngamaqhubu akhona amafutha angakusiza.

Akhona amanye amaphilisi othi ungahamba efamasi nxa ungelayo incwadi kadokotela awuwathengiswela lawo maphilisi, kufanele ube lencwadi oyibhalelweyo evela kudokotela .

imithi yakulezi insuku isiphekwa ibe minengi kakhulu iyatshiyana ngamabizo isifuna odokotela abayiqeqetshileyo yibo abakwazi kahle ukuthi lowu usebenzani

Amaphilisi kufanele efakwe endaweni ekhatshana lapho abantwana abancane abangeke bewafinyelele khona ngoba ayingozi kakhulu nxa engathathwa ngendlela engayisiyo

Nxa ulohlupho lwamehlo amehlo akho ehlala eluma . Usukhona umuthi onga kusiza ukuthi usizakale kulolu hlupho

Kwesinye iskhathi umuntu nxa engezwa kahle ulakho ukuthi ahambe efamasi ayedinga ulwazi lwamaphilisi kumbe umuthi angawathatha. Ngoba phela labo abasebenza emafamasi balalo ulwazi oluhambelana lolukadokotela.

Inengi lamaphilisi athengiswa ema pharmacy kufanele ukuthi umuntu abe lencwadi ayibhalelwe ngudokotela ukuze athengiselwe lawo maphilisi

Amaphilisi akulezi insuku manengi kakhulu! Njalo abuya eyimihlobo etshiyeneyo. Uyawathola alemibala ebomvu. Amanye alemibala eluhlaza. Amanye njalo alithanga.

Nxa isigulane silegazi elilutshwane emzimbeni kulakho ukuthi sitholelwe igazi lomunye umuntu elihambelana lelakhe. Lifakwe emzimbeni wakhe kumbe siphiwe amaphilizi okwengezelela igazi.

imithi yakulezi insuku kufanele inathwe umuntu elandela izixhwayiso azinekwe ngu dokotela ukwenzela ukuthi imithi leyi isebenze ngendlela

Abesifazane abakhathazwa ngamaqubu ebusweni loba emzimbeni, balakho ukuyazitholela amafutha ezitolo emithi angaqeda lawo maqubu.

Imithi ethengiswa ezitolo zemithi lamaphilisi iyabhalwa iminyaka. Abantwana abanathiswa imithi yabadala balayo eyabo elingene iminyaka yabo.

Zikhona izincediso esibhedlela. Ezokuncedisa umuntu olengalo, ephukileyo. Ziyafakwa ukwenzela ukuthi zijeke ingalo. Ize, iphole.

Imithi yakulezinsuku ibuya itshiyene eminye uyayithola iphakathi kwama mbodlela eminye njalo uyayithola ifakwe ema phetshaneni amancane.

Imithi yakulezinsuku eminye iphekwa ifakwe emambhodleleni eminye njalo ifakwa emabhokisini kumbe phakathi kokungamaphetshana okuncane.

Nxa ulomntwana omncane kufanele unanzelele ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa kulemithi kumbe amaphilisi endlini ahlaliswe khatshana lalapho umntwana angeke awafikele khona.

Abantwana labo balayo imithi ebasizayo nxa begula imikhuhlane etshiyeneyo imithi yabantwana ivame ukwenziwe ifakwe amafulevazi ukwenzela ukuthi ibemunandi

Nxa umuntu elomkhuhlane womvimbano Esizwa amakhala akhe evalekile ukhona umuthi angawufafaza emakhaleni abesevuleka azizwe esengcono.

Akhona amaphilisi asethengiswa ezitolo zemithi asetshenziswa ukwengezelela igazi kulabo abalegazi elilutshwane emzimbeni yabo.

Amaphilisi esiwabhalelwa ngodokotela kuqakathekile ukuthi silandele ngezixwayiso abayabe bezibhale phansi ezokuthi siwanathe njani lawo maphilisi.

Amaphilisi akulezi insuku ayafaka phakahi kwamabhokisi kumbe okungamaphetshana ukwenzela ukuthi angatshaywa ngumoya ngoba angatshaywa ngumoya acina sengasasebenzi kuhle.

Imithi yakulezi insuku eminengi yakhona iyingozi kakhulu njalo kufanele ukuthi ifakwe khatshana, lalapho abantwana abancane abangeke bayifinyelele khona.

Abantwana abancane bajayele ukuhlutshwa ngamaqhubu ebusweni nxa sebethe bafika eskhathini sokuthomba. Asekhona amafutha okuqeda lawo maqhubu ema pharmacy.

Umuntu engaphiwa amaphilisi ngudokotela kufanele alandele izixwayiso azibhalelwe phansi awanathe ngendlela eqondileyo.

Eminye imithi yalezinsuku akufanelanga ukuthi umuntu awunathe engakatholi okokudla ngoba uba engakwenzanga lokho, engazizwa eselesiyezi.

Imithi yesimanjemanje eminye yakhona ungayinatha ngokudluliseyo iba yingozi emzimbeni icine isidala eminye imikhuhlane okade ungelayo.

nxa umuntu elegazi elilutshwane udokotela ulakho ukumbhalela amaphilisi okwengeza igaza asetholakala lawo maphilisi ema phamarcy

Amaphilisi kufanele anathwe isigulane silandela izixwayiso zikadokotela. Amanye kumele anathwe kabili ngelanga, amanye njalo anathwa kathathu.

Ayisiyo yonke imithi enathiswa abantwana. Eminye imithi ayilungelanga izinga labo. Abantwana balayo eyabo imithi elingiselwe bona.

Kwesinye isikhathi abanye abantu bayavilapha ukuya esibhedlela umuntu abesehamba efamasi ayefuna ukuthengiselwa umuthi angawubhalelwanga ngudokotela kuyingozi kakhulu khona lokhu.

Imithi yakulezi insuku isiminengi kakhulu sokufuna odokotela abayibo abayiqeqetsheleyo abakwaziyo ukuthi isebenzani njalo isebenza njani.

Imithi yesimanjemanje kufanele ukuthi inathwe ngezixwayiso eziphiwe ngudokotela ngoba umuntu engawunatha ngendlela engayisiyo isingaba yingozi emzimbeni idale eminye imikhuhlane.

EmaFamasi kulemihlobo yonke yemithi ongayicabanga eyelapha izitho zomzimba ngokwehlukana kwazo. Loba uhlutshwa ngamehlo uyawuthola umuthi ongakusiza.

Ezitolo zemithi kuthengiswa imithi etshiyeneyo, uyathola imithi engelalapha imhkuhlane engatholakala ebantwini abadala uphinde uyithole futhi elingene abantwana.

Umkhuhlane owengqondo usuhlasela abantu abanengi kulezi insuku ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokuswelakala kwemali abantu abanengi basuka bakhathazeke kakhulu engqondweni zabo baze baye bahlaselwe yilo umkhuhlane.

Ingani labantu abagula umkhuhlane wengqondo selikhuphukile kulezi insuku ngoba sokulabatsha abanengi abathatha izidakamizwa okubangela ukuthi babe lalowo mkhuhlane.

Abezempilakahle bakhuthaza umphakathi ukuthi bengqabe ukuthatha izinto ezingabaphambanisa engqondweni ezifanana lezidakamiswa izidakamiswa ziyabangela ukuthi umuntu abe lomkhuhlane wengqondo

Abantwana ezikolweni ezinengi sebephekelwa baphiwe ukudla. Lokhu kwenzelwa ukuthi kulabanye abantwana abaphuma emulini ezi swelayo

Umntwana omncane osanda kuzalwa uyahlolwa kubonakale ukuthi umzimba wakhe utshisa ngendlela efaneleyo. Abesephiwa lejekiseni ephiwa umntwana esanda kuzalwa elamalanga amathathu.

Umkhuhlane wengculaza usubulele abantu abanengi kakhulu. Kungakho kuqakathekile ukuthi intsha ifundiswe ukuthi ingazivikela njani kulowo mkhuhlane.

Abantwana abancane ,kufanelwe benanzelelwe nxa bedlala. Bengadlaleli endaweni eziyingozi ,ezingabenza ukuthi balimale kumbe baqamuke.

Abanye abantwana ubathola sebelezisu ezinkulu kungasikho ukuthi bayasutha kodwa kuyizitshengiselo zokuba balomkhuhlane wokuthi bayaswela ukudla umkhuhlane okuthiwa yi kwashiorkor.

Umntwana omncane akufanelanga ukuthi umzimba wakhe utshise kakhulu. Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bengezwa abantwana babo betshisa umzimba baphangise baba hambise esibhedlela.

Sekukhona izitulo ezisiza abantwana labantu abagogekileyo. Izitulo lezo zenza impilo yabo ibe lula kakhulu, ikakhulu labo abengenelisi ukuhamba.

Bakhona abantwana abazalwa isikhathi sabo singakafiki ,sekukhona imitshina ebancedisa ukuthi baphefumule baye baze baqine.

Abantwana abancane bayakuthakazelela kakhulu ukudlala. Ngakho abazali kuqakathekile ukuthi bahambise abantwana endaweni zabo zokudlalela, bayeyenza leyi midlalo.

Abantwana abancane abakuthandi ukunatha imithi ngakho abepheka ezemithi sebahlakanipha sebeyenza ibemnandi ukwenzela ukuthi bayithakazelele ukuyinatha

Abe Rwanda Paediatric Association bayakhuthaza kakhulu abazali ukuthi banakekele abantwana babanike konke okufanele bakuthole kuhlanganisela lezempilakahle.

Siyalubongela kakhulu ulwazi lwe"technology'.Sokulemitshina eminengi ehlola imikhuhlane leminye ekwazi ukubona ukutshaya kwenhliziyo yomuntu.

Ulwazi lwe technology seluyenze umsebenzi yabodokotela yabalula kakhulu. Isigulane singafika esibhedlela asisabuzwa imibuzo eminengi bayasifaka kuphela emtshineni kuhle kubonakale ukuthi umkhuhlane ungaphi.

Sekukhona abaqeqetshela ukubhicinga imizimba yabantu. Nxa usizwa umzimba wakho ubuhlungu kumbe ukhathele kakhulu uyahamab kulabo bantu.

Odokotela bamazinyo. Balezitulo zabo lapho abalalisa khona isigulane esifuna ukuhlolwa amazinyo. Isigulane singabe silezinyo elibolileyo elifuna ukukhitshwa kumbe sifuna ukugeziswa amazinyo. Siyalalisa kulesisitulo.

I technology isiyenze impilo zabantu lezabo dokotela zabalula kakhulu ngoba sekulemitshina eyehlukeneyo ekwazi ukuhlola imikhuhlane.

So kulemitshina ezibhedlela esetshenziswa ngodokotela ukuthi babone izinto ezincane eziphakathi komzimba womuntu abangeke benelise ukuzibona ngelihlo lenyama.

Ezihdlini zokuhlinzela izigulane. Kuvame ukuba labodokotela abaningi. Abayabe bencedisana, njalo bebonisana, ekuhlinzeni lesosigulane.

omama bayakhuthazwa ukuthi bevakatshele esibhedlela beyehlolwa ukuthi abalawo umkhuhlane wemvukuzane osuyande kulezi insuku ukuhlasela emlonyeni wesibeletho sabomama

Bekulomkhankaso oyenziwe ngabezempilakahle, behamba befundisa izakhamizi ngomkhuhlane wengculaza lokuthi bangazivikela njani kulowo mkhuhlane.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi badle ukudla okuqondileyo okufanana lezithelo kanye lemibhida ngoba kuyabavikela ekuthini umzimba wabo wenelise ukulwisana lemikhuhlane.

Ngemva kobhubhane lwe Covid 19, wonke umuntu ovakatshela esibhedlela uqala ageziswe izandla zakhe ngesanithayiza engakabonwa ngomongikazi.

Kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi umuntu uphiwa njani usizo lwakuqala esithithina yi first aid engakahanjiselwa esibhedlela.

Umntwana nxa engatshisa umzimba kufanele agijinyiselwe masinyane ayehlolwa ngodokotela ngoba phela laba abancinyane abakwazi ukuzikhulumela lapho okubuhlungu khona.

Emafamasi akuthengiswa imithi lama philisi kuphela kodwa kukhona lama lambazi abantwana abancane athengiswayo lapha.

Abenza ezemidlalo balamabhandetshi abo atshiyeneyo abawasebenzisayo nxa sebelimele. Akhona amanye abawafaka edolweni elenyeleyo.

Imithi iyafakwa emashelufini atshiyetshiyeneyo ezitolo ezithengisa imithi. Ifakwa ngokuhambelana kwayo ukuthi yelapha yiphi imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi, kukhona imihlobo yonke eyelapha imikhuhlane ongayicabanga. Ungabe ubulawa yisisu kumbe likhanda uyawathola amaphilisi angakusiza.

Kuqakathekile ukuthi isigulane nxa sisiyathenga umuthi kumbe amaphilisi sibe lencwadi esiyibhalelwe ngudokotela esizafika siyiqhubele lowu othengisayo.

Abanye omama bathi nxa besanda kubeletha bengenelisi ukuphuma uchago emabeleni abo kungakho lukhona uchago abangalunika abantwana babo .Olufana lochago lukamama oluthengiswa lusemagabheni ema pharmacy .

Kulezinsuku insuku imithi yokukhwehlela isimnengi kakhulu. Ungawuthenga ubhalelwe ngudokotela kumbe uzihambele nje efamasi ungelayo incwadi uyezitholela wona.

Izitolo zemithi ziluncedo kakhulu ebantwini ngoba uthola yonke imihlobo yemithi lamaphilisi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni.

Emafamasi ikhona imithi abangakuthengisela yona ungelancwadi kadokotela kodwa ikhona futhi leminye abangeke bekunike nxa ungelayo incwadi kadokotela.

Imithi lamaphilisi ema"pharmacy" kuqoqwa kuhle emashelufini kufakwe kusiya ngokuthi iyelapha iphi imikhuhlane. Ayiphonguhlanganiswa nje.

Zikhona izibhedlela lamakilinika angavaliyo avula ubusuku bonke ukwenzela ukuthi abantu abangaphatheka laloba yiphi isikhathi bathole usizi.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi kufanele zibekhona emadolobheni wonke ukwenzela ukuthi abantu bengahambi besiya khatshana besiyadinga imithi

Izitolo ezithengisa imithi kufanele zitholakale emadolobheni wonke. Ukwenzela ukuthi abantu bengahambi besiyakhatshana. Besiyadinga imithi lamaphilisi.

Imihlobo yonke yamaphilisi iyatholakala epharmacy loba yisiphi isifo osigulayo ungahamba uzawuthola umuthi ongakwelapha.

Izikhathi ezinengi kuyadingeka ukuthi abezempilakahle bayenze imikhankaso ukwenzele ukuthi bafinyelele abantu abanengi bebafundise ngemikhuhlane engabahlasela lokuthi bangazivikela njani.

Izakhamuzi kufanele zifundiswe ngemikhuhlane esibhahile kulezi insuku , abeze mpilakahle bayahamba besenza imikhankaso bebafundisa.

Amabhakane aqakathekile kakhulu. Kufanele kube lamabhakane emadolobheni atshengisa lapho okulezibhedlela khona, ukwenzela ukuthi abantu bayethola usizo.

Abantu abanengi abakuthandi ukuya esibhedlela, yikho abezempilakahle besenza imikhakhanso yokuthi babafinyelele abantu bebafundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela.

Ukuba lomkhuhlane wengculaza akutsho ukuthi impilo yomuntu isiphelile .Yingakho abezempilakahle babuya losuku lokuthakazelela kumbe ukukhumbula labo abale ngculaza okuthiwa yi World AIDS Day.

Ngokunanzelela ukuthi abantu abanengi abakuthandi ukuvakatshela ezibhedlela bahamba kuphela nxa bengezwa kahle abezempilakahle bayenza imikhankaso yokubafinyelela bebafundisa ngemikhuhlane ehlukeneyo

Abezempilakahle bebe buthanisiwe befundiswa omongikazi labodokotela ngemitshina emitsha ethengiweyo ukuthi isetshenziswa njani.

Kuyimvama ukuthi abantu bacabange ukuthi umuntu osetholakale elomkhuhlane wengculaza ngumuntu ongathembekanga oya emacansini labantu abatshiyeneyo. Kodwa hantshi lokhu akusi qiniso zinengi izindlela abantu abangathola ngawo lowo mkhuhlane njalo kumele bafundiswe babezazi.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso ukuthi bafinyelele abantu babahlabe amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni wecovid 19 osubhahile.

Izikhathi ezinengi abantu bayakwesaba ukuvakatshela ezibhedlela. Kungako abazemphilakahle babonakungcono ukuthi babafinyelele ngokwenza iminkankaso babafundise ngemikhuhlane engabahlasela.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ikakhulu abathetheneyo ukuthi behambe beyehlolwa ukuze bebekwazi isimo sabo ngegcikwane lengculaza.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso behamba bevakatshela abafundi bema University bebafundisa ngendlela abangazivikela ngazo nxa sebethe baqala ukuya emacansini.

Abezempilakahle bayaqakathekisa kakhulu impilo zabantu ngakho bayenza imikhankaso bebhoda bebafundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela .

Geza izandla zakho ngesepa lamanzi ngaso sonke isikhathi nxa uqeda kusebenzisa isambuzi, ungakaqalisi ukudla kumbe usuqedile ukudla.

Kulomkhankaso owenziwe ngabeRwanda biomedical centre ogqugquzela ukuvikeleka kwabantu emkhuhlaneni weMalaria otholakala ngokulunywa yiminyane.

Kulabantwana abahlala emaphandleni abaswelayo abezempilakahle bayahamba bebancedisa ikakhulu abangamantombazana bebanika okokusebenzisa ukuthi bavale ngesikhathi nxa besesikhathini sabo mama.

Omama kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngendlela abangazivikela ngazo ukuthi bangazithwali ukwenzela ukuthi bangazitholi sebelezisu abakade bengazimiselanga ukuba lazo.

Uchago lukamama luqakathekile kakhulu emntwaneni omncane. Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bamunyise abantwana ngendlela efaneleyo.

asekhona ama computer ngenxa yokwanda kolwazi lwe technology asetshenziswa ukubona umntwana osesiswini sikamama ozithweleyo kuyeneliseka futhi lokubona ubulili balowu mntana engakazalwa

Abantu bayakhuthazwa ukuthi behambe beyehlolwa ukuthi abalawo yin umkhuhlane wengculazi uma ungatholakala ulawo asikho ukuthi yikho ukuphela kwempilo sokumele uthathe amapills akho ngendlela eqondileyo

Abazempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bevakatshele ezibhedlela ukuze bayehlolwa babekwazi isimo sabo mayelana legcikwane elengculaza.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bathembeke ikakhulu abantu abathetheneyo umuntu engayi emacansini labantu abatshiyeneyo.

Ngokunanzelela ukuthi omama abanengi abalalo ithuba lokuvakatshela esibhedlela. Bayethola ulwazi mayelana, ngezinto abangazisebenzisa, ngokuvikela ukuthi bangazithwali. Abezempilakahle, bayenze ukhankaso, behambela omama, bebafundisa.

Abezempilakahle bebebhoda benikeza abantwana abangamantombazana imfanelo zabo okumele bazisebenzise nxa besesikhathini njalo bebafundisa ukuthi bazisebenzisa njani.

Abantwana sebephekelwa ukudla ezikolweni ukwenzela ukuthi labo abasuka ezimulini eziswelayo labo bathole ukuphathiseka Eskolo.

Abeze mpilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bajayele ukudla izithelo ezitshiyeneyo ezifanana lama banana, ama strawberry lezinye nje

Omama abazithweleyo kufanele bathole ithuba bayohlolwa esibhedlela kubonakale ukuthi umntwana uphefumula kuhle njalo akula lutho olubi olungehlela umntwana esiswini

Omama kufanele befundiswe ukuthi imuli zihlelwa njani, njalo bafundiswe ngendlela abangazivikela ngazo ukuthi bengazithwali.

Amanzi kufanele ukuthi anathwe ngasosonke isikhathi. Umzimba ungaswela amanzi umuntu sengahlaselwa yimikhuhlane eminengi. Kumbe abe lesiyezi ngenxa yokuswela amanzi.

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi ngoba ayadingakala kakhulu emzimbeni ikakhulu labo abantu abayenza ezemidlalo kumele bawanathe nxa beqeda ukuzivoxavoxa.

Ikhona imibheda eyenziwe ngensimbi esetshenziswa ngabezemidlalo okuthwala lowo osethe walimala ephakathi kokudlala.

Zikhona insimbi ezokuncedisa umuntu osethe walimala kumbe wanyela unyawo, ikakhulu izikhathi ezinengi nxa esenza ezemidlalo

Ukugijima ngeminye yemidlalo engayenziwa ngumuntu ukuthi aqinise umzimba wakhe. Ukugijima kwenza ukuthi umzimba uhlale uqinile njalo ungahlaselwa yimikhuhlane.

Sekukhona lemitshina esetshenziswa yilabo abathanda ukuzivoxavoxa, uyathola sebemile phezu kwayo beyisebenzisa ukwelula imizimba yabo.

Ukuzelula kuyinto eqakathekileyo kakhulu emzimbeni. Kwenza umzimba womuntu uqine njalo ungahlaselwa yimikhuhlane kalula kanje.

Umzimba womuntu uyakudinga ukudla okufanana lezithelo ngazozonke izikhathi kanye lemibhida, ukwenzela ukuthi wenelise ukulwisana lemikhuhlane.

Ukuzivoxavoxa kuyinto enhle kakhulu. Lokhu kuyenza uku umzimba womuthu uhlale iqinile njalo uhlale ulungele ukulwisana lemikhuhlane.

Abenza ezemidlalo balemithi yabo lamabhanditshi abo amancane abawasebenzisayo nxa umuntu esethe walimala ephakathi kokudlala enkundleni.

Sekulezitulo ezinceda kakhulu abagogekileyo abangenelisi ukuhamba. Umuntu ogogekileyo uyahlala kulesi isitulo. Uyenelisa ukuthi ahambe ezifuqa kumbe afuqwe ngomunye umuntu.

Ikhona imibheda esetshenziswa ngabantu bezemidlalo ukuthwala lo osethe walimala ngesikhathi esemdlalweni.

Amanzi aqakathekile kakhulu emizimbeni yabantu. Abantu kufanele ukuthi bazifundise ukuthi banathe amanzi ngasosonke isikhathi.

Ukuzivoxavoxa kuyinto eqakathekileyo kakhulu emzimbeni yabantu. Kwenza ukuthi umzimba womuntu uqine njalo ulungele ukulwa lemikhuhlane engafuna ukuhlasela umuntu.

kulezi insuku ezibhedlela sebesenbenzisa ama computer ukuthi bagcine ama record ezigulane zawo ukwenzela ukuthi bazilandelele kuhle

Ngolwazi lweTecnology izigulane sezenelisa ukuthola usizo zisebenzisa umakhala ekhukhwini kungadingeki ukuthi ziyefika esibhedlela mathupha

Akhona ama computer asetshenziswa ikakhulu ekuboneni umntwana osesiswini sika mama okhulelweyo. Lanxa umama efuna ukubakwazi ubulili bomntwana ulakho ukuhamba kubodokotela bayebona kuleyo computer besebemtshela.

Kulezi insuku ezibhedlela sokusetshenziswa amakhompuyutha ukuthi befake imbali yokwelatshwa kwezigulane. Akusabhalwa phansi emabhukwini njengakudala.

abantu sebelakho ukuthola usizo besebenzisa ulwazi lwe technology esingath ngama computer ukuthola usizo kubo mongikazi

Osiyazi yibo abakwaziyo ukugebha imithi yesintu, yibo abakwaziyo njalo lokuthi ilungiswa njani, lokuthi isetshenziswa kanjani.

Imithi yesintu silakho ukuthi sihambe siyeyigebha egangeni sibuye siyihlanyele ezivandeni zethu, emagumeni ethu.

Izihlahla zesintu kusebenza kakhulu impande kumbe amahlamvu azo, amahlamvu uyawaqhathisa ubusuthatha umsobho.

Amahlamvu ezihlahla angumuthi wesintu omangalisayo. Ezinye zezihlahla lezi sisetshenziswa ukulapha imikhuhlane efana labomvukuzane

Akumelanga abantu bagamule izihlahla , kumele bazilondoloze futhi ngokuhlanyela ezinye ngoba izihlahla ziqakathekile kakhulu zisinika umoya wonalowu esiwuphefumulayo.

Imithi yesintu eminye yakhona okusebenza kakhulu ngamahlamvu eminye njalo kuyabe kumele ukuthi umuntu agebhe impande zesihlahla leso yizo eziyabe zisebenza.

Imithi yesintu ngobunengi bayo ivame ukutholakala egangeni. Osiyazi lezinyanga, bayahamba besiyayigebha khonale.

Imithi yesintu eminye, nxa uyikhangele ungabona kungamaluba okungela msebenzi. Kodwa osiyazi , abayaziyo bayabe bekwazi ukuthi isebenza njani.

Imithi yesintu abanye sebehamba beyeyithatha egangeni babuye bezoyihlanyela emagumeni abo ukwenzela ukuthi nxa sebefuna ukuyisebenzisa bengahambi imango emide egangeni.

Eminye imithi yesintu ungayibona uyidelelle ubone angazathiokuyizihlahlakazana nje okungela msebenzi kodwa osiyazi bayabe bekwazi ukuthi iyelaphani.

Izihlahla ziyingxenye yemvelo elusizo kakhulu empilweni zabantu. Ezinye zezihlahla zisinika izithelo ziphinde zisinike njalo imithi yesintu.

Imithi yesintu iyamila loba yiphi indawo. Eminye imila egangeni, eyinye uyayithola isimila emagumeni abantu. Abangayaziyo bayayicenta besithi yinkotha.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu empilweni zethu. Zisinika izithelo zisinike umthunzi ziphinde zisinike umoya lowu esiwephefumulayo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu kodwa kwesinye isikhathi isingaba yingozi ngoba ezinye izinyanga zingayisebenzisa ngendlela engasiyo kumbe zinike abantu isilinganiso esedlulisileyo okungenza ukuthi bazilimaze emzimbeni wabo.

Ikhona imithi ephekwa kusetshenziswa ichena imithi leyi ngeyokugcoba ebusweni obulamaqubu kumbe osebulamatshatha tshatha.

Labo abaqeqeshele ukupheka imithi yesimanje manje sebethatha lemithi yesintu efanana lechena bayipheke besebeyifaka emagabheni.

Inyanga ziyahamba egangeni ziyegebha impande lemithi yesintu ehlukeneyo zibuye, ziyicholeziyigige, ziyilungise beseziyifaka phakathi kwemiganyana emincane.

Eminye imithi yesintu uyayithola ingamaluba amahle akhangayo alemibala ebomvu eminye ilithanga kodwa iyimithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ichena yisihlahlakazana esitholakala egangeni. Kulezi insuku ichena selisetshenziswa ukwenza imithi yesimanjemanje elapha imikhuhlane eminengi.

kudala osiyazi babehamba egangeni bayegebha imithi yesintu babuye layo bayiwomise bayigige ichaywe uyithole sebeyifake phakathi kokuyimganwana

Ichena liyasetshenziswa njengomuthi wesintu liphinde lisetshenziswe njalo ukwenza amakha amnandi angasetshenziswa ukugezwa inwele zabomama.

kulamafutha atshiyeneyo athandwa ikakhulu ngabo mama amafutha lawa ancedisa ukuthi ijwabu labo libebutshelezi njalo lingabi lamaqhubu

Ichena ngumuthi wesintu oyenza izimanga abaqeqetshela ukupheka imithi sebelithatha lalo icena balihlanganise lemithi yakhathesi

Abaqeqetshele ukupheka imithi sebethatha lemithi yesintu efanana labocena bayipheke kuhle bayihlanganise lezinye izinto bafake ezigujwini

Bakhona asebethatha imithi yesintu egangeni babuye benze izivande emagumeni abo bayihlanyele bayimilise besebeyithengisa.

Osiyazi sebehamba besiyagebha imithi yesintu egangeni. Beyilungise kahle bayigige ibeyimpuphu besebeyifaka emagabheni lezimbodleleni bayithengise.

Ichena selisetshenziswa ukupheka imithi yesimanjemanje eminengi kakhulu . Eminye uthola kungamafutha abomama okugcoba ebusweni .

Imithi yesintu layo isiphekwa njengeya kulezi nsuku ifakwe emagabheni sokukhona izitolo ezithengisa leyo mithi

Ichena ngumuthi wesintu osentshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiye neyo lokwenza amafutha wokugcoba kumbe owogeza inwele .

Kudala omama bebesithi nxa besiya esikhathini besebenzise amalembu ukuvala kodwa kathesi sekukhona izinto ezitshiyeneyo ezitholakala emafamasi abangazisebenzisa.

Ichena yisihlahlakazana esitholakala egangeni. Isihlahlakazana lesi silusizo kakhulu ngoba sisinika imithi yesintu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu eminengi yakhona ungayibona iyizihlahlakazana ezingathi azilamsebenzi nje kodwa iselapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu

Abantwana balemithi elingene iminyaka yabo ayisiyo yonke imithi enathiswa abantwana kuyingozi kakhulu ukunathisa umntwana umuthi ongayisiwo wezinga lakhe

Kudala endulo kungakabi lemithi lamaphilisi lawa awesimanjemanje esesiwasebenzisa kathesi abantu bebesebenzisa imithi yesintu ukuzelapha.

Izihlahla ziyingxenye yempilo eqakathekileyo kakhulu ebantwini. Zisinika izithelo njalo lomoya lowu esiwuphefumulayo siwuththola kizo izihlahla.

Eminye imithi yesintu iba yizihlahla ezikhula zibe zinde zisiya phezulu, ikanti eminye yakhona iba ngokungamaluba okuncane okukhula kunabile.

Abanye sebehamba besiya gebha imithi yesintu egangeni. Bayithathe bazoyihlanyela ezivandeni zabo, emagumeni abo besebeyithengisela abanye.

Sebekhona abantu abathatha imithi yesintu egangeni bayenze izivande emagumeni abo bayihlanyele bayithelele leyi mithi

Imithi yesintu. Eminye itholakala egangeni kukandi eminye singayithatha siyeyihlanyela kumbe sizilimele yona emagumeni ethu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo kufanele ukuthi abantu bayilondoloze ngoba eminye yakhona isiguqulwa kulezi insuku iphekwe ihlanganiswe le mithi yakulezi insuku.

Izihlahla kufanele sizilondoloze ngoba ziyingxenye yemvelo eqakathekileyo kakhulu eluntwini ezinye zisinika izithelo ezinye ziphinde zisinike imithi eyelapha imikhuhlani eminengi.

Imithi yesintu ivame ukutholakala egangeni, kodwa abanye abantu bayayigebha egangeni bazoyihlanyela emagumeni abo.

Eminye imithi yesintu kuyathathwa amahlamvu akhona axhwathiswe umuntu abesenatha umusobho oseleyo kumbe amahlamvu agigwe acholwe abeyimpuphu abesefakwa ekudleni umuntu adle asile.

Imithi yesintu eminengi iyakhona itholakala egangeni eminye okusebenza kakhulu ngamahlamvu awo uyawaxhwathisa ube sunatha umsobho wakhona.

asizilondlozeni izihlahla ngoba ziqakathekile kakhulu ezinye zisinika umoya esiwuphefumulayo ezinye zisinika izithelo ziphinde njalo zisinike imithi yesintu

Imithi yesintu iminengi kakhulu njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo, eminye kusebenza amahlamvu akhona eminye njalo kusebenza impande.

Imithi yesintu kufanele isetshenziswe ngonanzelelo ngoba kwesinye isikhathi nxa ungayazi kuhle sungagebha isihlahla esibulalayo usithi ngumuthi.

Imithi yesintu eminengi yakhona ungayibona iyabe ingathi yizihlahlakazana nje ezingela ncedo kodwa iyelapha imikhuhlane eminengi efana labo mvukuzane.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba yiyo esetshenziswayo futhi ukupheka. Eminye imithi esithi ngeyesikhiwa esiyithola ezitolo ezithengisa imithi.

Asiyilondolozeni imithi yesintu. Iqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Kulezi insuku isilakho futhi ukusetshenziswa ukupheka imithi yesilungu.

Abantu abakudala yibo ababesazi kuhle kakhulu ukuthi imithi yesintu isebenza njani kulezi insuku sesejayele ukugijimela ema phamarcy asisayazi imithi yesintu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho okudabuka khona lemithi yenaleyo esesiyithenga emafamasi esithi ngeyesimanje manje.

Osiyazi lezinyanga yibo abantu abalolwazi kakhulu ngemithi leyi eyesintu, kufanele ukuthi singakayisebenzisi sibuze kibo abayaziyo ukwenzela ukuthi singayisebenzisi ngendlela engayisiyo.

Imithi yakulezi insuku iyabe ibhaliwe ngaphandle isilinganiso umuntu okumele esithathe esalowo muthi kunjalo lange mithi yesintu layo silezilinganiso zayo

Imithi yesintu eminengi iyawomiswa, igigwe, ibisichaywa, ibisisetshenziswa isiyimpuphu ngokufakwa emanzini kumbe phakathi kwelambazi umuntu adle.

Kuqakathekile ukuthi silondoloze izihlahla ezisinika imithi yesintu ngoba iqakathekile kakhulu empilweni zabantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu eminengi isiguqulwa kulezi insuku ngabaqeqeshelwe ukupheka imithi bayihlanganise lezinye izinto bayenze imithi esithi thina ngeyesimanjemanje.

Ezinye zezihlahla ezifanana lamaphopho azisiniki izithelo kuphela kodwa zisebenza njengemithi eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni womuntu.

Imithi yesiNtu kufanele isetshenziswe ngonanzelelo ngoba kwesinye isikhathi nxa ingasasetshenziswanga ngendlela eqondileyo isingaba yingozi emuntwini.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besebenzisa imithi yesintu babuze ebantwini abayaziyo bengakayisebenzisi ,ngoba eminye yakhona isingaba yingozi nxa ingasetshenziswanga ngendlela eqondileyo.

Imithi yesintu kufanele ilondolozwe ngoba eminengi yakhona ,yiyo esetshenziswa ukwenza imithi yakulezi insuku esesiyithenga emafamasi.

Imithi yesintu kayifanani lemithi yesilungu. Yona mihle kakhulu ngoba loba ungela mali uyahamba uyezigebhela nje egangeni kungela mbadalo.